Aneno cal yo mangweco yot magoyo kona, kama goyo i ye kona ni aneno cal yat kaktus ma obedo bunga bunga madano peke bene i ye, i bor ping aneno cal yadi magulor maboco, kama nen ki bor ping aneno bene pol matye o matar maneno maleng manyuto ni yadi enini tye ki bor ping petye cok nyo calli kimako ki bor ping pe cok kany.

Aneno yadi mapol ma ka eni kit me lwongo matir bunga yen madit ma ka ibor piny ineno pol ma tye lamal ma nen bedo tar ki ibute ineno ka ma piny ocito ka gik iye macalo iwaci mito rwate ki pol ma tye ma blu yen eni tye iwi got ma got-ti tye lamal ma ki piny ka eni ineno ni yen mukene tye yadi ma pud kipitogi apita ma pud tino ento ki tung acuc-ci nen ni dong yadi ma dong odongo wa conma ka in ineno ineno ni eni.

Aneno pii dye nam ka ma yeya tye mapol iye i bor piny aneno odi tye ma orye mapol adada ma meno nyuto ni citi ma tye i dog nam nyo dog pii odi ma nen i bor pinyi weng obedo odi ma kilwongogi ni skycrapers ekeken.

Lagwa ne ni tye ocung iyo gin aryo acel tye ma tye ka neno tung bota kany acel tye ma tye ka camo cam tye ka camo wi pot yat gin gucung iyo tye ogoyo kona yat bene ma neni nen ma nyuto ni gitye idi aroo yat ma tye eni nen bobore tye yatti bene ka ineno nen i piny ma tye pinye dyak pe otwo.

Aneno dako ma otingo becen iwiye becenni kala ma blu i becenni tye iye cani matar ki mogo ma ocero ocero kikopo bene tye iye en dakoni oruko kor bongo makwar ki bene dok otweyo oboyo wiye ki latam ma kwar ki obedo tartar nen ni tye ka wot inyim dogola ka ma nyim dogolani tye bokci ma kiryeyogi aryeya iye ocito malo acel nen kicoyo iye ni movit kita kiryeyo kwedeni.

Aneno man tye dye yo ma kilwongo ni street ileb munu aneno takci ma tye gurye i layin ki dano bene tye madwong ma gitye ka wot aneno wegi pikipiki boda boda aneno lela ma otingo te ma kitye ka lorone ma jami ma iwiye tye grin. Pikipiki eni bene aneno tye otingo gin ma tye ma blue ki aneno shopping aked marayane nen ma nen maleng ki i bor piny bene aneno odi keken ma orye idi street ka eni ma eni bedo ka gang cat.

Aneno cal poto macam tye ka lot ki iye aneno calo cal tyang matye ka lot ma eni tye i dog togo kama kiketo i ye matye ka lot ma eni poto mapud nyen maki pito i ye cam ingeto kuca cani i neno cal pol madong nen tye laping adada idoge kan nen cal ngom ma tye ofuyu macol maber maceko cam cal cam matye ka lot tye gurin.

I cali eni atye ka neno lutino aryo magua kajolo pi gin gutingo jereken ki lela ngat acel ma nyimi latin awobi en tye ka loro lela oruko bongo ma omyero obedo blu makidabo adaba ki oruko cirwal macek makaki matye cal tuwa. Anyaka ni en matye ka mako jerekeni en oruko bongo ma omyero obed broun ki ping obedo ature ature makwar en bene oruko slipa makwar lela ni kodi lela man maconi ki dong jereken nen tye adek i lela.

Aneno laco ma oruko pulani ikore nyo vest matar en obedo omako bene tye ka yubo gin lamak rec me miyo can en oduro gicaka i nyime matye ka canogi acel acel kingeye can yeya madit tye kingeye kunu manyuto ni en tye kidog nam kadi bed pine pe nen maleng tutwal en layut laco mayuto rec en obedo enoni tye yubo gin yuto rec.